kuni hodhishshaho yineemmohu sidaamu manni farashsho koore gulufe bashsho kaameelu nookki yannara haranno yannaati.

tini misile xawissannonkehu mininna gobba saadaati iseno gobba saadaati jawa geya biiffanno.

Tini misile xawissanninkeri ko'atte ikkase xawissanno. Ko'atteno seennu wodhanno ko'atteeti. Iseno jawa geeshsha baxissannonna biiffanno.

Tini sicconna badooshshu mannoti borro koye noohu kultannohu iseno qolo lawaare babbaxitino budinsa uduunnicho uddire gamba yiinoreeti.

Tini misile adawu agaraano yinanniti adawu yineemmo woyiite pooliseti mittimmansa xawissanno misileeti.

tini misile xawissannoti kalaqonna qooxeessa yineemmoti qooxeessaho nooti leeltanno muro mite moolte baino muro xawissanonke misileeti.

Tini misile xawissannonkeri mininna biirote uduunne ikkinore xawissannonke, kuni udduunnino biirote loonsoonnira wodhinoonni uduunneeti.

Tini misile xawissannori sicconna badooshshe yineemmo woyiite hawalle tashshi yiinke yitanno borro aanase noota xawissanno misileeti.

Tini misile adawu agarano ikkansa xawissanno misileeti, insano federaale poolise yineemmori gamab yite noota xawissanno

Tini misile xawissannokerichi daganna maate yaano mitte maate mittu mini giddo noo maate buusu aana woroyi wayi hereenna hadhanni noota xawissanno misileeti.

Tini misile xawissanninkeri biifisa yitanno borro noose hawalle keerunni daggini yine borro birreessine worroonnite biiffannite.

Tini misile xawissannonkeri roso xawissanno, rosaano nabbabbanni no gara xinxabbanni no gara xawissannoke misileeti iseno biiffannote

Tini misile xawissannonkeri loosoho. Loosu yaano mancho saa xuudhitanni noota xawissannonke misileeti. Saaseseno lowo geeshsha baxissannote.

Tini misile xawissannonkeri hayyona bude hattono egennaamunna budu uduunne budu uduunne uddire leellino manna xawissanonke misileeti, iseno jawa geeshsha biiffanno.

Tini misile xawissannohu budenna hayyo xawissannonke iseno sidaamu seennenna sidaamu labballi faaro kadanna xawissannonke misileeti

Tini misile xawisanonkeri booharanni mereersha booharanin mereersha yaanno mitto biifano darga marte footto ka"anni nootta leelishanonke misileeti

Tini misile sicconna badooshe yineemmoti budinsanni sidaamu manni xilteho worroonnita shaafeeta itara amadda noo gara xawissanno iseno jawa geesha baxissannote

Tini misile xawissannonkerichi sumudaho. sumuda yineemmo woyiteno sidaamu dagoomi qoqqowi isipoortete komishiine ikkase xawissanno misileeti,

Tini misile kalaqonna qooxeessa yitannoti katama leellishshanno. Mittto quchuma leellishshanno. Biifannote. Hagiirsiisinnoe. Baxoomma.

Tini misile xawissannonketi sumuda xawissanno isino sidaamu baanke ikkase xawissannote, biiffanote, biiffanno misileeti.

tini manchu misile xawissannonkeri afantino gashaano annuwa woyi egennaamma gashshaancho ikkasi badde kultannonke misileeti.

kuni uduunni baxxino dani uduunneeti isino qottoo lawaari hellakkoo lawaari sidaamu manni baatto loosire galinota leellishshanno baxisannoreeti.

Tini misile xawissannoti tiraweeli turiizimete yineemmo woyiteno hawaasi baxillessi leellishshanno misileeti iseno jawa geeshsha biiffanno tsuufeeti I love hawasa yine borreessinoonnite.

Tini misilete maxaafa yaano, maxaafu yineemmo woyiite sidaamu manni misile leellishshanno, isino dagoommu barru kiiro kiirranniho.

Tini misile xawissannori mitte hijaarra yineemmo woyite woyi mine konne siraatunni biifinse kinchunni loonsayi hee'noonni. Loonse worroonni hijaarraati yaate. Biifannoho.

Tenne misilera leellishshannohu woyi xawisannonkehu baadi xaggaati. Baadi xaggaati yineemmo woyiteno safarre hidhanno mannira hirreemmote. Barbareoo lawaare xaggaoo lawaare safarre hiranni hara xawissanno misileeti.

Tini misile xawissannonkeri daddaloho, daddaloho yineemmo woyteno mittu manchi uduunne dadda'lanni nootano xawissanno, sidaanchu manchino uduunnesi uddire biife haranni noota xawissannote.

Tini misile xawissanoniker umu dananicho umu dananicho yaa sidaanicho beetto biifisidhe noota xawisannonike misileet iseno lowo geesha biifinote

Tini misile leellishshannonkeeti giwirinna giddo loonsoonniha qunqumado shaananna akkallinohunni hoobbonnita leellishshanno isino dibiifino, giwisannoho.

tini misile xawissannori umu danancho umu dananchi yaano sidaamu seenni sidaamu deddi biife umonsa biifisire hattono uduunne budunniha uddire noota xawissanno misileeti insano biifanno.

tini muro xawissannonkerei weesete tini weese tini seekkine hoowe hoombe worroonnite iseno itate kaa'litannonkete jawa geeshsha waasaseno jawa geeshsha baxeemma.

Tini misile xawissannonkerichi daganna maate sidaamu uduunne uddire budunnihano noo mannanna ado shafidhanni no mancho xawissanno misileeti.

Kuni egenshiishshi baxxewo maaraja afirate sidaamu mannira baxxewp garinni afate leellishshanno sidaamu egenshiishshaati.

tini misile hayyonna bude yineemmoti hayyotenna budunni loonsoonnite iseno jajjabbu manni gaxarete sissiwo gane qasiranno bese misileeti.

Tini misile xawissannonkeri muronna laalo yineemmo woyite hanaanisete yineemmota saga'lineemmota ikkase xawissanno misileeti. Iseno jawa geeshsha baxisaae xa umosi itoommaro digiwisiwoe.

Tini misile xawissannonkeho sagalete heera xawissannonke. Sagale saga'litayina lasilaasa agganni noo qaaqqo misiletenna manchu ledo ofolte noo qaaqqo leeltanno.

Tini misile xawissannoti daddalu misileeti iseno suuqete babbaxxewoore dadda'linannita xawissanno.

Tini misile xawissannoti biifisa. Biifisa yineemmo woyiteno biifinse biddi assine worroonnita lawissanno. Awawuno biifannohu noota xawissanno.